Otapu ulike etango lyili kombanda yomeya tali kaningina, sho osho ngaa wuwete kwafa taku luudha nga, etango tali kaningina lyili kombanda yomeya.

Otapu ulikwa omunafaalama ngono ha munu oohi. Ota haaleke oohi dhe iikulya, dhi lye. Sho osho wu wete pu na uundama wu li une, ta kunu oohi dhe. Ohedhi kwata nee ta kunu oohi dhe, ta tula mo iikulya, opo dhi lye dho dhi koke.

Mpano otapu ulikwa ofaalama yo makeembilyi mpano. Otapuulike nee kutya pokati opweenda opayopi tayizi omeya, enayilona ngaa neendi lyamangwa tali tekele iimeno, ndi tali tekele ookeembilyi. Pokati kawo opweenda nee omukanka ngono tamutulwa nee opayipi ndjo tayi tekele ookeembilyi.

Otapu monika ondunda yoku lala nehala lyoku vululukilwa noshipundi shoku kamutumbapo omuntu to thuwapo otapu monika uukopi woku ninwa uuhelasa wetu woshinanena.

Mpano ota pumonika opayipi yokutekela iimeno, oye enda momukanka. Mpeya opuna iimeno yili mooha yimwe yamena mpee, ota pumonika ngaa kutya oya pangelelwa pokati.

Mpano otapu monika ondjila yokweenda koompadhi omuthitu, momuthitu mono hamu kala ngaa nee muna omiti, ngaashi omiti dhono dhaziza nawa dhomomuthitu.

Mpano otapu ulikwa okashina kokuhelela, eshina lyoku helela ngaashi tali tameke mpoka inaapa longwa noku helela.

Mefano otamu monika aantu taya ndjoolola oohi mpano otwafa ngaa tu wetepo okayaha kena iikwamboga nomukulukadhi ta ndjuula momeya otapulike ngaa kutya omeya ga topolwa kiiti omulonga gulipo

Moondundu mu na iikuni, tapu ulike pu na iiti ya kukuta, omano ga kukuta.

Mefano otuwetemo omatama, oshikunino shomatama. shingaa shakunwa moondjila nawa nawa tayi tulwa meni lyothayila iinima opo kaayise omutenya .

Opu na oshimeno shono hashi adhika pokati oondundu unee ohashi kala ne moombuga. Ohashi adhika mombuga oha kutiwa oshimeno sho Welwitchia hashi adhika mombuga yaNamib.

Efuta, omamanya geli pooha dhefuta. Ongaashi tu wete omeya ngaaka nefuta lyili hwiya lela. Omamanya ogeli kohi yomeya.

Muno otamu monika ehala lyokulila. Ohali ithanwa ngaa odining room yokulila, mo Hotel ngaa nenge ehala limwe lyokulila lyontumba sho osho wu wete iitaafula yayalwa nga.

Iimeno ya mena komashina gopashinanena. Omu na iikwamboga ngaashi oomboga dha mena kombanda yomashina tadhi tekelwa. Omashina ngaka ohaga tulwa nduno kolusheno.

Mefano otamu monika okadhila taka tuka keli mofalama nenge momakuti. Otapu ulike ishewe omuti nomwiidhi gwakukuta.

Uunamapya wiikwamboga ohawu kala wa tulwa mothayila, opo kaawuse omutenya. Ohayi kala yakunwa momisinda kaayi kale yamena yili mumwe.

Mpano otapu ulike omuntu akutha iivolovolo momeya , mboka hawu kala momeya uuna omvula yaloka

Opuna aantu yamwe haya teke moondama oshoka ka ye na uupomba momagumbo gawo. Ohaya teke taya longitha omayemele nenge oshuma, aasamane nayo ohaya teke omeya kayi shi ashike aakulukadhi.

Otapu ulike ehala lyomatalelepo pu na oshipundi noshitaafula mpoka hapu thikilwa, kombinga onkwawo otaku ulike omiti dha ziza nawa nokangwena ka ziza nawa. Opu na ishewe oongala dhiimboloma dha ziza nawa.

Mpano otapu monika omamanya geli mondundu mekango lyomongwa. Omamanya nganga hagazi ondafa ala ndi wete nga hagazi omongwa. Otapu monika wo omiti dhakukuta.

Mefano muno otamu ulike omuntu ta kwata oohi. Otu wete ngaa kutya okandama koohi. Omuntu okuna oohi tedhi kwata. Onkene mpaka otapu ulikwa omuntu ta kwata oohi.

Iimeno ohayi vulu okukunwa muu ndooha uushona moka hamu tulwa evi no sho woo uushosho opo iimeno yi koke nawa.

Onganga oshinamwenyo shoka hashi zi mokuti. Oto vulu oku shi mona moofalama odhindji. Onganga oha yi vulu woo okuza onyama ndjoka hayi liwa.

Iimeno yakunwa mwatulwa ominino dhokutekela omeya. Pevi lyiimeno opwa tulwa uuhoho wuli nawa niimeno oya kunwa melandulathano yo oyanena yuukilila yaziza nawa.

Mpaka otapu monika ofaalama yiikwamboga ngaashi tuwetepo omukulukadhi ta tona omboga iikwamboga mbi yilimo yasiikilwa kayise omutenya

Oshikuku shoondjuhwa ofaalama yoondjuhwa dhatulwa nawa melandulathano ndhono hadhi koko nokulandithwa moositola omabraipaka.

Mpano otapu monika oondundu. Oondundu ohadhi kala owala muushimba. Otamu monika ngaa dhafa dhili kombanda yetango, moondundu ngaa mo. Muushimba ngaa.

Koka ndama koohi ohaka tulwa okanete kombanda. Onete ndjino ohayi tulwako opo oohi kadhi nukemo momeya onkene ohadhi hakele owala monete mo.

Mpano otu wete po efuta nomeya ge li momulonga moondundu. Otu wete po omeya ge li momulonga.

Mpano otapu monika ondjuhwa yoshiwambo ya temwa nawa ya pwina. Tayi ulikwa yili metiti. Tayi ulikwa kutya oyili metiti ya tulwa omagadhi goongongo.

Mpano otapu monika omuti gwomaBanana. Ogwa kunwa ngaa gwamena gwo ogwi ima. Omuti gwomabanana gwiima sho osho ogwa papata nee omaBanana.

Ethano otali ulike iikuki mbi hayi ningwa okuliwa poohango nenge pomavalo ota pu ulikwa kutya iikuki oya ntentekwa ihe kuutenda wo wo ku kwata iikuki ouili ihe pamaludhi gi ili nogi ili.